Kune zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinobva kune veutano zvinosanganisa kudonhedzera ana mitombo ngemukanwa. Kuti ana ave neutano hwakanaka anamai anokurudzirwa kuti aende kodonhesera ana avo mishonga ngeyemikanwa inoiyi.

Antu munyika yedu ino yeZimbabwe anokurudzirwa kuti akarwara ngaaende kuzvibhehlera obaiwa kuti aone kupona ngendaa yekuti ukasaende kuzvibhehlera unoramba veirwara peyani kubeni madhokodheya ariyo.

Munhu weshe unorwara ungava mwana mudoko anhu akuru, weshe muntu unokurudzirwa kuende kuchibhedhlera kana achinge arwara, umweni unopiwe maphilizi umweni unobaiwa. Zveshe zvakanaka ngendaa yekuti zvinoite kuti mundu aone kupora.

Zvirwere zvega zvega zvinode kuti antu anoziya ngezvazvo akazvifunda azviongorore kazhinji kachona vanoende koongorora anenge akapfeke zvinovhare miro ,maoko avo chero musoro wavo vasabatirawo zvirwere izvi.

Ana adori dori ane mishonga yaanofanira kuita eimbobaiwa kuchibhedhlera. Anamai eshe anokurudzirwa kuenda neana adoko kuchibhedhlera. Imweni mishonga ndeyekuti akure eihambe zvakanaka asaita mhetamakumbo, saka anamai anokurudzirwa kuende kuzvibhedhlera naana adoko.

Muzvibhedhlera makanaka. Hazvinei kuti mai uri baba ere, wasvikeyo anhu anoziya zvezvirwere ndiwo anokubaira. Hazvibviri kuti uri murume hauchabaiwi ngemukadzi, unongobaiwa ngemukadzi. Kana ukaa mukadzi unongobaiwa nemurume. Chazvakanakira ngechekuti

Anwmai anokurudzirwa kuti ayende kuzvibhedhlera ne ana adoko, kobaiwe mishonga inodzire zvirwere zvakasiyana siyana zvinonge zvinobatwa nge ana adoko kuti awane kukura zvakanaka. Amweni anokura atowa nheta makumbo. Saka izvi zvinodetsera kuti ana akone kuzohamba mundaramo yawo.

Kufundisa zviro, chirwere ichi kupfeke

Kuzvibhedhlera kune zvirwere zvinooneka ngemadziso, kuti muntu unoenda une madziso akatsvuka wotoona kuti ah munhu uri kurwara ngemadziso ake, Asi kunewo zvirwere zvisikaonekwi ngemadziso zvinodo kuvhenekwa ngemichina yakasiyana siyana. Saka zvakanaka kuenda kuchibhedhlera kuti uonekwe kuti une chirwere chakadini.

Anamai anokurudzirwa kuti mwana kana achinge arwara vanofana kuenda naye kuchibhedhlera. Kuti mwana aende kobaiwa aone kupora kubva muzvirwere zvinobatwa ngeana adoko zvakasiyana -siyana.

Kune zvirwere zvaka siyana siyana zvimweni nge zvirwere zvino onekwa nge madziso asi zvimweni azvi onekwi zvinoende ko vhenekwa ne madhokodheya aka siyana siyana kuti vazwisise kuti ichi chirwere rudzii uye chinofana kurapwa ngechii chei rapwa sei.

Pa mishando pega pega anhu anokurudzirwa kushande pa mushando wakachena anhu anofana kushambe maoko awo kusa rasha rasha marara peshe peshe ngenda yekuti zvino detsera kuti muntu agare asina zvirwere asinga batwi nge zvirwere.

Antu anokurudzirwa kuti ashambe manyara awo kana achinge apedze kurya zviyani kana kuti antu asati arya.. zvakanaka maningi kuti muntu unogara ane utano hwakanaka aazorwaru rwari, unorarama ndaramo yakanaka ende yakareba maningi.

Chiro chakanaka kuti munhu weshe munyika. Kumakanyi, munharaunda aone mukana wekusangana nemadhokodheya eimupe mitombo yekuti apone Saka munhu weshe unokurudzirwa kuti aende kuchibhehlera chiri padhuze naye kuti aone mukana wekuvhenekwa.

Mvura indaramo, antu anofanire kuisirwe migodhi yakasiyana-siyana, kumakanyi kweanogara kuti aone mvura yekumwa, kuti aone kurarama upenyu hwakabanaka maningi.

Munhu weshe une kodzero yekuende korapwa kana achinga arwara. Anhu asazokorera kuenda kuzvibhehlera eifunge kuti avana mukana yekurwapwa. Indaa yekuti weshe munhu unofanirwe kurwapwa kana achinga arwara.

Chiro chakanaka kuti antu akadhibana eifundisana zvakasiyana siyana zvingava zveutano kana zvezvirwere vaite veimbotorwawo mifananidzo kuitira kukhombidza vana vachabarwa kumberi kuti vazwisise zvirongwa zvakamboitwa zveidzidziswa antu pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana.

Chiro chakanaka maningi kuti munhu weshe aone mukana yeku piwe mushonga mukati mehwu penyu hwake kana achinge arwara zvakanaka zve kuhamba anhu eidzidziswa kuti anokurudzirwa kuende kuzvi bhehlera ngenda yekuti ikodzero yavo kuti varapwe kana vachinge varwara.

Zvakanaka kuti nyika dzakasiyana-siyana dzigare pashi dzeionesana nekubhuirana pamusoro pezveutano hwakasiyana-siyana kana pamusoro pezvirwere zvinenge zvaambe kunyuka zvakasiyana-siyana kuti zvingapedzwa sei.

Chieo chakanaka kuti pamhatso pega-pega paite chitaya. Chitaya chakanakira maningi kuti muntu akasuke mandiro ake unoise pachitaya. Haikona kuise mandiro pashi. Chitara chinoite kuti mandiro ange akachena, haasvipi. Anoiswe pashi anosvipa. Munoryazve mundiro inenge ine tsvina.

Chikora chinokurudzirwa kuti mwana weshe aende koofunda uye kune mabandiko akasiyana siyana anodetsera ana kuti arambe veifunda izvo .

Chiro chakanaka maningi kuti muntu weshe akazwe kuti mwiri wake auiti zvakanaka maningi, pane panorwadza, aende kuchibhedhlera kovhenekwa kuti aziye kuti chiini chinorwadza mwiri wake uye arapwe.

Munhu weshe ane kodzero yekuti achunge arwara anofana kurapwa munyika dzakasiyana siyana mune mbatso akasiyana siyana anenge eirwara anotengesa mushonga kuti vantu varware.

Ana mai vanokurudzirwe kuenda nevana kuzvibhedhleya kuti vaonekwe kuti vanorema zvakadini. Vanenge vaide kuona kuti mwana unodya chikafu chakanaka here kumhatso. Kuti asingadyi chikafu chakanaka chibhedhleya chinotopa mwana chikafu chokuti obetsereka ari khanyi eyidya.

Muntu umwe naumwe ungaa munthu weku Zimbabwe ungaa wekuRwanda teshe tiri atema takasvipa, tinofana kudada nerudzi rwedu, rudzi rwekuva munthu mutema rekuva munthu wakasvipa.

Anhu azhinji ari kurwara ngepfungwa eihamba. Pamweni pacho inhamo yemene, inoite kuti munhu arware. Pamweni pacho kushandise zvinodhaka zvakasiyana siyana, zvinoite kuti munhu arware musoro. Saka anhu anokurudzirwa kusiyana nekufunga maningi, kana kutore zvinodhaka zvinoite kuti anhu adhakwe.

Kudakara kwakanaka .Kudarakara kunoita kuti muntu ave nehutano hwakanaka, pfungwa dzake dzinenge dzakati mhoryoo. Apana muntu anoda kugara akanyangadzwa .Muntu weshe unoda kudakara.

Zvakanaka kuva nezvimotokari zvokuhambisa muntaraunda dzakasiyana siyana, Antu eidetserwa pazvirwere zvavanenge veirwara ndizvona, veitopuwa mishonga apapo ngandaa yekuti amweni haatorina nemari dzekuhamba kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana.

Kune anhu anorwara ngendxondo dzawo, anhu aya anotohamba mundaraunda eyinongera zviro, eyirya zviro zvinesvina, zvakanaka kuti kana tiyine hama inorwara ngendxondo kudayi, tiyiendese kuchibhedhlera nekuti inotopona.

Zviro zvakanaka maningi kuti anhu afundiswe pamusoro peutano hwawo, Kunyanyanyanya utano hunechekuita nekufunga ngendaa yekuti amweni anhu anofunga maningi kuzosvika pakuzviuraya Saka zvakanaka kuhamba eidzidziswa kuti aziye kuti munhu afani kusvika pakudziuraya ngendaa yekuti kune amweni anokwanisa kumudetsera munharaunda dzanenge akagara.

Munyika zhinji dzakasiyana-siyana, anhu azhinji aakupenga maningi, ngekushandise zvinodhaka. Amweni anotomwe maphirizi akadarikidza kuti vaone kudhakwa. Zveshe zvinoite kuti anhu apenge ,pfungwa dzavo dzinenge dzisingatori zvakanaka. Saka anhu anokurudzirwa kuti asatore zvinodhaka.

Zvakanaka kufundisa anhu pamusoro pezveutano hwakasiyana siyana umweni utano ngehwepfungwa hwemene kune anhu anohamba eirwara ngepfungwa eitohamba einongera zviro eirya zviri utsvina saka zvakanaka kufundisa vantu ivavo vanhu vachigara navo mune zvakanaka kuti aone kudzokedzana kufunga kwawo.

Anhu akawanda mazuano orwara nxondo dzavo adzichanasi kutore zvakanaka amweni anenge eihamba mumakanyi mumapato einongera zviro eirya peshe peshe eirya kakurutu kacho inyaya yekuti anenge eibheme zviro zvakasiyana siyana zvinokanganise utano hwavo.

Amweni antu anorwara ngefungwa dzemene ndxondo dzavo hadzitori zvakanaka. Pamweni pacho hakusi kuda kwavovo hazvibhui kuti muntu unofane kusungirirwa pamuti kana kuti antu hafani kumuona. Zvakanaka kuti antu aya anorwara nendxondo dzavo dzinosingazwi zvakanaka aendeswe kuzvibhedhlera orapwa.

Chiro chakanaka maningi kuti mwana ega-ega aende kuchikora kofunda. Ingaa ndombi, ingaa jaha ngendaa yekuti zvinovadetsera kuti mangwani akone kurarama eizvibatsira ega, eizvishandira ega, akone kuona mare yake yekurya ega haikona kukumbira antu.

Antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundovhenekwa madziso awo. Azvibhuyi kuti ane dziso rinenge raswinya ega ndiye anofana kuenda kundovhenekwa, weshe neune madziso wanofunga kuti achiri kuona anokurudzirwa aende kundovhenekwa kuti aone kuti madziso ake akanaka here.

Muntu akarwara, unoende kuchibhedhlera. Unotoite kungateyi utori kumhatso kwake ngendaa yekuti unopuwe pokuise chikafu chekuti akone kurha. Eiwana pekuise mvura dzekumwa. Izvi zvinoite kuti asanyanye kufunge kanyi maningi.

Antu akarwara ari muzvibhedhlera zviyani, akuru akuru ebandlaro rekurwararo, anoenda muzvibhedhlerazvo eninasakuningira antu awo kuti ari kudetserwa zvakanaka here. Veihamba veiningira kuti antu ari kupuwa ere mitombo yakasiyana siyana.

Madhokoteya akasiyana siyana munyika dzatiri kana mundaraunda dzatiri anoshandisa michina yakasiyana kuningira zvirwere zvinenge zvakasiyana zvisingaoneke nemadziso uye zvinodetsera kuti anhu aziye orapa sei chirwere chega chega chinenge chaonekwa mundaraunda yavagere.

Muzvibhedhlera makanakira kuti mune michini inohambiswa yekuti unobasundwa weienda nemushonga kune akaata pamubhedha wekutanga woenda pamubhedha wepiri woenda nemishonga yakasiyana siyana wakatwara mishonga pachiro chaunenge wakabata weihamba nacho kudai.

Munhu umwe naumwe unokurudzirwa kugara panharaunda yakachena, yaka chekererwa, isina tsvina inemaruwa, inodakadza kuningira uye zvinoitawo kuti nhunga dziite shomani zvirwere zvoitawo zvishomani.

Kuzvibhedhlera kune mibhedha yekuti anhu anoata. Kune muchini yakasiyana siyana inodetsera kuti anhu ahambe kubva panzvimbo imwe kuenda pane imweni. Zvibhedhlera zvakanaka maningi ngendaa yekuti munhu anenge arwara maningi unoona pekuata zvakanakira kuti zvinoita kuti munhu akasike kupora .

Munhu weshe anokurudzirwe kugeza maoko kana achibuda kumhatso inoo ngororwa zviro zvinoratidza matenda akasiyana -siyana seino ongororwa ropa makararwa nezvimweni zvakadaro.

Anamai anababa munhu weshe une mwana mudoko wakabara unofane kuende kuchibhelra nemwanawo kana achinge arwara kuti aoneke kuti chiinyi chinomurwadza ngendaa yekuti ana adodori akoni kureketa kuti pandirwadza musoro ere kana kuti inthii, saka wese muntu unofanire kuende kuchibhelera nemwana.

Chiro chakanaka kuenda kuchibhedhlera nguva ngenguva. Pamweni pacho hazvimbui kuti unofanira kuenda veirwara zvakanaka kuenda kunoongororwa nemadhogodheya, kuinekwa kuti madziso ako haarwadzi ere, hapana chinoita kuti asazoona ere pamberipo.

Zvibhedhlera zviro matii mana enyika eshe zvakati tekeshere kweshe kweshe, zvibhedhlera inzvimbo yekuti munthu unofana kuenda eirwara oende koorapwa, kuti eide kuvhiiwe mukati mwendani kana makodo eide kuningirwa oenda einingirwa kuti chiini chinoite kuti munthu arware.

Muzvibhedhlera zvakasiyana siyana munoende korapwe anhu amweni anotosare kuzvibhedhlerayo eigareyo ngendaa yekuti anenge asati apora zvirwere zvawo zveimbonyase kuongororwa ndiana chiremba mukuongororwamwo ana chiremba anototendera einingira anhu kuti achiri kurwara ere veyi bhuyavo navo.

Zvibhedhlera zviriyo zvakasiyana siyana anhu anofanira kuendayo koongororwa kuti anorwara ngei angaa munhu mukuru mwana mudoko munhu weshe unofana kuenda kuchibhedhlera kana achinga arwara.

Anhu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana varwara kuti vaende kunovhekwa kuti chiinyi chinoita kuti varware ndokuti vaone kupiwe mishonga yekuti vamwe vaone kupora vaone kurarama makore akwanda mundaramo yedu.

Chiro chakanaka maningi kuti pabanze pachibhedhlera panyorwe kuti chibhehlera ichi warwara zviyani, unobhuya nani. Uye kuti chibhehlera ichi chiri ngepari. Muhambo wacho kusvike pachiri wakakura sei, kuti anhu aziye.

Anamai anokurudzirwa kuenda neana, kuchibhedhlera chiri pasinde navo, kuti aende koopiwe mishonga yakasiyana-siyana, yekudziirira zvirwere zveana adoko, zvinokonzeresa kuti aite mhetamakumbo, nezvimweni zvakadaro.

Ana mai ano kurudzirwe kuenda ku chipatara ne ana awo adoko aka svikeyo ana ano ningirwa kuti ari kurya chikafu chakanaka ere kana kuti ari kuyamwa mukaka zvakanaka ere kuti akure zvakanaka asinga rwari rwari.

Munhu wega-wega unenge arwara unoende kuchibhehleya. Kuchibhehleya kwakanakire kuti ukagareyo unokasira kupora ngendaa yekuti unenge weionekwa ngeantu akafunde zvezvirwere uye zvinoite kuti umwe maphilisi ako ngenguwa ngendaa yekuti ukaende kanyi aumamwi unomarasha ngendaa yekuti amweni acho anowawa.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka ngendaa yekuti ukafunda maningi unokona kuzorarama uri pabasa weizvichengetera mhuri yako, kuchengeta vabereki ako uyezve zvinoita kuti nharaunda yako ive nevantu vakafunda vanozoidetsera mune remangwani.

Muntu weshe mukurarama kwake unofana kuona nguwa yekufundiswa pamusoro pezveutano kuti aziye kuti unorwara ere kana kuti arwari izvi zvinoita kuti muntu ararame upenyu hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi kuti antu adzidziswe nezveutano kunyanya nyanya angu eizvionera. Antu anofana kutorwa owone kushata kweutsvina ngenda yekuti zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana, veizvionera vanhu veinasa kubudisa huchapa hwacho hunenge huripo hunokonzera kuti anhu arware.

Kuenda kuchikora kwezveutano kwakanaka maningi ngenda yekuti kunoite kuti antu anofundiswa ngezveutano adetsere antu anenge eirwara munyika yawo nemuntaraunda yavanenge vakagara izvi zvinoite kuti antu akawanda ave nendaramo yakanaka asakasire kufa.

Zvakanaka kuti anhu aende kuchikora kofunda ngezveutano, kuchikorayo kunenge kutori nemabhuku akawanda ekuti munhu akazvivhurira unonase kuone mifananidzo inenge yakanyorwa ngezveutano ozwisisa pamusoro pechirwere chimwe nechimwe chaasingazii

Muntu ega ega unofane kufundiswa pamusoro pe zveutano kuti akwanise kuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana izvo zvinoite kutimuntu agare akagwinya uye muntu agare pakashambidzika.

Chirwere cheshuka chirwere chakashata maningi, chinouraya. Anhu azhinji anofana kupota eimborumba, uye anofana kupota eirye chikhafu chinoite kuti vasabatwa nechirwere cheshuka, vaone kurarama.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu ange eifundiswa Pamusoro pechirwere chepabonde chatekeshera Maningi panyaya dzeshura matongo ngekuti chirwere ichi kana wachibata azvibhuyi kuti hupenyu hwatoguma unokwanisa kutorarama weimwa mapirizi akasiyana siyana.

Zvinokurudzirwa kuti nyika dzakasiyana-siyana dzibatane mukudzidzisa vantu pamusoro pezveutano vachigadzidawo zvinyorwa zvakasiyana -siyana pamusoro pezveutano izvo zvinozodetsera kuti vanhu vapone.

Kuzvibhedhlera kwakanaka kuenda nehwana hunenge hwarwara. Ngendaa yekuti hwana humweni hunenge huri hudodori ngekuti haukoni kubhuye kuti apa ndipo panondirwadza. Saka kuenda kuna antu anokona kuningira ana acho, eikone kuavheneka zvakabaanaka maningi .

Zvibhedhlera zvizhinji, zvakawanda, zvine michovha yavanoshandisa, kubvisa muntu anenge arwara panzvimbo kuendesa pamweni. Kana kuti kutotora muntu anenge aita tsaona mumigwagwa vayani, vachivaendesa kuzvibhedhlera.

Munhu wega-wega kana achinge arwara unokurudzirwe kuenda kuchibhedhlera chiripasinde naye. Akasvika kuzvibhedhlera ichi unoemawo panoema amweni eiemere kuti nguwa yake yekurapwa inge ichisvika. Kana isati yasvika unodzorora ombogara pashi pane amweni.

Ndozvakanaka kunyore zvikwangwari pamusoro pendau yega yega yaunenge weifane kuziya, kunyanyanyanya pamusoro pezvibhehlera ,zvakanakire kuti antu anobve kuretu asikazii ndauyo eiuye kuchibhehlera vanokasire kuone paanonge veiyenda.

Zvibhedhlera zvizhinji zvine motikari yazvinotwara ndizvo anhu anenge arwara, mumotikari umu mutorine mubhedha wekuti kana munhu unoata uya anenge asingagoni kuhamba unotoata ,munewo mushonga yekuti munhu unotodetserwa asati asvike kuchibhedhlera.

Zvibhedhlera zvakasiyana -siyana zvine nzvombo yekuti antu anogara kana asati apne kuvhenekwa ngemadhogodheya. Nzvimbo iyi yakanakira kuti antu hazofi ngezuva, uye anorwara maningi anoone pekutozororera vasati vaonekwa ngemadhogodheya akasiyana-siyana.

Chiro chakanaka kuti munhu wega-wega akarwara unoende kuchibhedhlera chiripadhuze naye korapwa. Munhu weshe unokurudzirwa kuti akazwe panorwadza, ingaa nhii, ungava musoro, angava marenje, ngaaende kuchibhedhlera chiri pasinde naye kuti orapwa.

Zvibhedhlera zvese zvinendau yekuti antu eisvika anogarira eiemera nguva yavo yekuti aone kurapwa eiongororwa ngemadhodheeya. Zviro zvakanaka maningi kuti pandau apo pangapaine mumvuri kuitira kuti muntu anorwara asatorwara zvakanyanyisa futi ngenyaya yezuva rinenge ratomurova.

Chibhehlera chega-chega chinokwanisawo kusangana nenjodzi yekubaka mwoto. Saka chiro chakanaka chekuti chibhehlera chega-chega vanhu vadzidziswe kuti mwoto ukabaka, chiinyi chaunofanira kuita, kudzimure mwoto uyu.

Chibhehlera chega chega chinorapa anhu akasiyanasiyana anenge auya korwara, muzvibhehlera izvi patoriwo nendau inopuwe mushonga saka munhu wega wega unofanire kutsvake mushonga pachibhehlera paanenge arapipirwa kuti azotama oende kuzvitoro zvinotengesa.

Muntaraunda inogare muntu wega-wega munofanira kunge muine chibhehlera. Chibhehlera chakanakira kuti munhu akarwara unoenda pachibhedhlera chiri pasinde naye. Haazotambudziki ngekutsvake mare yekukwire mabhazi ekuenda kuchibhedhlera chinenge chirikuretu naye. Uye chibhehlera chinofana kunge chakachena, kuti anhu arapirwe pakanaka.

Munhu akarwara maningi akaendeswa kuchibhedhlera madhokodheya anomunyorera pashi kuti afani kuende kanyi unosara pachipatara uko kwanogara eirindirwa eionekwa kuti urikurwara zvakadini akanga apona unoende kanyi.

Zvibhehlera nendau dzinoonekwa nekuvheneka vantu vanorwara dzinofane kunge dzakatekeshera nyika yeshe kuti muntu umwe naumwe aone mukana wekuti kana arwara unoende koonekwa ndau idzi dzinofana kunge dziri padhuze kuitire kuti anhu eshe aone kuende panzvimbo iri padhuze navo korapwa.

Chiro chakanaka maningi kuti vantu vaende kuzvibhedhlera, pamweni pachona unenge apindwa ngechiro munzee saka muntu akaende kuchibhedhlera unovhenekwa oningirwe nzee iyo chiro choo chobudiswa okona zvee muzwa mune zvakanaka.

Muntu weshe akarwara unofane kuenda kuzvibhehlera kana kuti iyo kunenhe kweyirapwa antu vakasiyana siyana. Umofane kuenda pachibhehlera chiri pasinde naye orapwa ndokuti arambe ane utano hwakanaka.

Ana adoko akarwara anofana kuenda kuzvibhedhlera kuenda kuzvibhedhlera azvibhuyi kuti unenge utori kuretu neabereki ako pamweni pachona anababa anamai anouya kokuona nemadhokodheya anouya achikuona achikupi mushonga uriyo kuchibhedhlerayo.

Kuchibhedhlera kwakanaka kuenda maningi ngendaa yekuti pane kwekutoata kwakatofanana nekumphatso kweunenge weibva uyezve kune amweni anhu asingadi kuzikanwa zvaanenge eiita pamibhedha yaanenge akawata saka kuchibhedhlera kunewo mukana wekuti munthu unovharirwa paanovharirwa pekuti umweni munthu unenge aripasinde naye aakoni kuona zvinoite munthu uri pasinde naye.

Kune zuwa rinototarwa pashi, rekuti anamai aende kuchibhedhlera neana avo, veiovhenekwa. Anenge eide kuonekwe uremu hwavo, kuti vaone kuti ana aya anorye chikhafu chakanaka ere kumakanyi. Uyo anenge ane uremu hwakaite hudoko pamakore ake, unotopiwe chekurya kubve kuzvibhedhlera oende koorye kumhatso kuti aite upenyu hwakanaka.

Pazvibhendlera zvakasiyana siyana zviro zvakanaka maningi kuti panenge paane michovha yakasiyana siyana. Michovha iyi inodetsera pakubvisa muntu pachipatara chimweni kuenda kune chimweni kunenge kune mishonga. Kuti aone kudetsereka uye aone kupora.

Kune zvitoro zvakasiyana siyana zvinotengese mishonga zvekuti muntu kana achinge arwara unoende kotenga omwa mishongayo. Izvi unotenga aambi ekutenganje unotenga ngendaa yekuti unenge anyorerwe pashi kuchibhedhleya ngemadhokodheya kuti unorwara ngechakati saka mishonga yanofana kumwa ngeyakati kuti aone kupona ndosaka muntu aizoende kuzvitoro zvakadaro.

Zvitoro zvino tengesa mishonga anhu akarwara zviyani anofanire kuenda ku zvitorozvo kotenga mapilizi ne mishonga yekumwa kana yeku dzora panenge parwadza kuti vaone kupora.

Koningirwa madziso nguva ngenguva kwakabanaka maningi. Azvina ndaa kuti dziso iroro rairwadza here kana kuti radii, ngenda yekuti pamweni pacho dziso rinozoita tsanga ,tsanga yacho yozonetsa kuirapa.

Kuna antu anorwara opererwa ngemweya wekufema. Amweni anopuwe chimutombo chaanoshandisa, chekuti akone kufema ndichona. Chimutomba ichi chakabanaka maningi. Nendaa chineite kuti muntu arambe eirarama ndaramo yake ineende mberi. Isaguma.

Anhu anorapwe zvakasiyana siyana. Pamweni pachona shandisa maphilizi, pamweni pachona anhu anofanira kutovhiiwa muzvibhedhlera kuti aone kuti chiinyi chinenge cheiyita kuti munhu arware munyama dzake.

Munhu akarwara ngezvirwere zvakaita seshuka, chirwere chepabonde, cheshuramatongo, unofane kubaiwe pachikunwe otorwe ropa, ropa iri roovhenekwa kuti zvionekwe kuti une shuka ere kana kuti kurwara ngechirwere chepabonde ichi na dhokodheya.

Zvirwere zvino siyana amweni anoto rwara nge musoro makumbo asi amweni ano rwara nge gomarara , gomarara iri rinokwanisa kunge riri gomarara repa zamo re muchibereko rimweni rinoto buda parinenge ratoda haro kana pamusoro pe guma.

Munhu weshe akarwara anoda munhu anomupe rudo, munhu unomushekerera, munhu unogara pansinde naye, emugwinyisa mukurwara kwake. Izvi zvakanakire kuti zvinoite kuti munhu akasire kupona.

Zvirwere zvinosiyana siyana kune zvirwere zvokorere kutohamba , zvekukorere kugara, kororo kuona kunewo zvekukoro kufema. Chirwere chekukoro kufema chinorwadza maningi, anhu anorwara ndicho anozopiwe zvikwanisiro zvekuti akone kufema uye akone kurarama zvakanaka.

Antu anokwara ngenzira dzakasiyana siyana amweni anodonha amweni anodhumira izvo zvinoite kuti makodo emumwiri arwadze saka anhu anokurudzirwa kuti akarwadziwa nemakodo anofane kuenda koonekwa kuzvibhedhlera.

Apana chiro chinonyangadza kudai ngekuti uri muntukadzi woona hope yako ainingirikiki pamberi peantu saka chiro chakanaka maningi kuti muntukadzi weshe atsvake mishonga inoita kuti hope yake iningirikike isaita mapundu.

Kuende kuchibhedhlera zvakabaanaka maningi koonekwa kuti unorwara ngei pamweni pacho unotozoone kuti unenge weirwara ngekutame ngazi mumwiri mwako saka ngazi iyi inowedzerwa kuchibhedhlera saka muntu weshe unokurudzirwa kuende kuchibhedhlera koonekwa.

Munhukadzi wega wega unodakadze kuningirwa asina mapundu kuhope kwake Saka chiro chinokurudzirwa kuti munhukadzi wega wega atsvake mishonga yekuzora kuhope kuti mapundu anenge arikuhope kwake apere.

Anhu anofanire kuende koonekwa makodo awo kuzvibhehlera ngendaa yekuti pamweni pakhona muntu unenge eitohamba akakotama asikazvizii kuti kuhamba akakotamako kurikukonzerwa ngemakodo ake anenge meirwadza mumwiri Saka umweni naumwe munhu unofana koningirwa makodo kuti akagare zvakanaka ere.

Munhu wega wega anenge arwara anofanirwa kuonekwa nemadhokodheya pamweni pachona muntu anenge arwa chirwere chichibva nemukati menyama dzake zvese izvi muntu unofana kuenda kunoongororwa kuti aoneke kuti hapana here chakashata mukati menyama dzake kuti aone kuporeswa.

Zvinokurudzirwa kuti muntu wega wega akure akagwinya aine makodo akagwinya saka muntu wega wega unofane kuryavchikafu chakaite semukaka, nzungu izvi zvinodetsera kuti akure aine makodo akagwinya.

Munhu akarwara pamweni pacho anenge arwara nge zvirwere zviri mukati mwe nyama anofana kuenda ku chibhedhlera oningirwa kuti asinga kwanisi kupetuka ku mhatso akadaro uno gare ku zvibhedhlera kuya eyi ningirwa zvee ne madhokodheya izvi zvakanaka nekuti zvino ita kuti munhu akasikire kupora.

Munhu akarwara zviyani unoende kovhenekwa kuzvibhedhlera ngema dhokodheya akasiyana pamweni pachona unenge anemvura shomani mwiri iyo mvura inotoita kuti iwedzerwe muwmiri mwake kuti akone kupetuka pautano hwaanga anahwo hwakanaka.

Antu anovheneke mitombo nekugadzire mitombo yakasiyana siyana . Haafaniri kuibata ngemaoko awo. Anofanira kupfeke zviro mumaoko awo, ngendaa yekuti akabata pamweni mumaokowo, zvinonge zveipisha maoko acho, zvimweni muntu otozoremara.

Nharaunda inoshandira antu anobate maphirizi, inofane kugara yakabaachena maningi. Inofanire kugara ine mvura inorambe yeibuda kuti arambe eigeza maoko awo apedze kubate mitombo yakasiyana siyana.

Anhu anorwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana zvimweni zvirwere zvikatoonekwa zvinopuwa mishonga. Asi panezvimweni zvakaita sezvikotsoro zvinode kuti muntu avhenekwe makararwa ake kunzvimbo dzakasiyna-siyana dziri muzvibhedhlera izvo zvinodetsera kuti aone kupora.

Munhu akarwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana, pamweni pacho unoende kovhenekwa, pamweni pachona, angaa makararwa ake anotorwa oende kovhenekwa kuti vaone kuti chikotsoro ichi chaari kurwara ndichona chakanyanya kukomba zvakadini.

Chibhedhleya chegachega chinofanira kunge chiine ndau kana mbatso yechinoongorora antu akasiyanasiyana achinga arwara. Izvi zvinoita kuti kana muntu achinga arwara akasiya makararwa ake anode kuongororwa asazoenda kune imwe kune chimweni chibhedhlera zvinopedza nguwa muntu eirwara ngekuti zvinozokonzera kuti muntu akasire kufa.

Muntu akarwara zviyani kuzvibhedhlera pamweni pachona chirwere chanenge achirwara nacho chinenge chiri mumapapu. Kana mukati mwemwiri kune nzvimbo yekuti inoenda koningirwa mapapu wo kuti anoita marwadzirei kuti aone kurapika.

Kuzvi bhehlera kwega kwega kuno vhenekwa andu kuti ano rwara ngei pamweni pachona unoita makararwa ropa remunhu mvura dzino buda mumuviri ye andu uku kunoita kuti andu aziye kuti mundu ano rwara ngechi rwere chakadini.

Kunewo zvimweni izvirwere zvekuti hazvioneki nemadziso asi ukaenda kumadhokodheya kune ndau yaanoenda kovheneka zvakaita sekunge mvura dzemuwiri kana ngazi yemunhu kuti vaone kuti chirwere chiri mungazi ichi chinorapwa sei, saka zvakanaka kuenda kuzvibhehleya munhu wega wega aongororwe.

Chibhedhlera chimwe nachimwe chine mhatso dzinoende kunoongororwa antu kana achinge arwara ngezvirwere zvakasiyanasiyana mhatso idzi kazhinji kacho dzinoita kuti vantu vazive kuti muntu warwara ngei .

Zvibhehlera zveshe zvinofana kuva nemichina yakasiyana siyana inodetsera mukurapa antu ngendaa yekuti kunezvimweni zvirwere zvekuti antu akatame muchini anotofa saka michini inofana kunge irimo muzvibhehleya zvakasiyana siyana

Kuzvibhedhlera kune nzvimbo dzekuongorora zvirwere zvakasiyana-siyana. Nzvimbo idzi dzakanaka maningi uye dzakakosha. Ngendaa yekuti dzinodetsera kuti madhogodheya akavheneka zvirwerezvo aziye kuti ndeipi mishonga inofana kushandiswa kuti anhu aone kupora.

Muntu akakuwara makodo ake zvakanaka kuti aende koongororwa kuti aonekwe makodo ake apana chakakosha here.

Kana muntu achinge arwara anoendeswa kuchibhedhlera .Kana aendeswa kuchibhedhlera hama dzavo dzinopota dzichivaonawo .Izvi zvinoita vauye nezvekurya zvavanenge vasina zvavanenge vakasiya kumhatso uye zvinoita muntu akasire kupora ngekuti anenge achidakara kuona hama dzaakasiya kumhatso.

Mwana akarwara kuchibhedhlera eiongororwa kuti chii chaita kuti arware otogara ikweyo einasovhenekwa. Vezveutano vanozohamba veiningira kuti uchiri kunyatsokurwara here kana kuti wapora.

Muakdzi weshe akaita mimba oende kunogarira kuchibhedhleya kugarira nguvai yake ikwane yekuti abare uyewo wanhu anenge aabara unofana kuenda neana wavo kovhenekwa kuti aone kuti wana wari kurarwa here uye kuti Ari kukura zvakanaka here kuchibhedhleya.

Kuzvibhedhlera kunoendwa ngaanhu ankrwara kunoendwawo neanhu ane mimba akadzi ode kubara ane ndau yawo yaanoenda veigarira kuti vaone kubara ana awo ndau inenge yakabaa chena veigare zvakabaanaka maningi.

Kuzvibhendlera zvakasiyana siyana ana adoko anofana kuenda eirapwa. Kune amweni anenge akaremara ngemakumbo, ngemaoko. Veshe vanokurudzirwa kuendayo ngenyaya yekuti vanopuwa zvekuhambisa ndizvo. Izvo zvinodetsera pakuhamba kwavo.

Kune antu ane dambudziko rekuhamba akawanda maningi munyika yedu yeZimbabwe. Amweni acho anodetserwa nekupuwe zvimuchovha zvavanoshandisa pakuhamba ndizvona zvakasiyana siyana izvo zvinoita akone kubva panzvimbo yekutanga kuenda pane imweni nzvimbo.

Michini yamazuvano yakabaanaka. Muntu akarwara zviya, unoende kuzvibhedhlera, wogare pamubhedha. Oiswe michini inotobhuye kuti muntu uyu kurwara kwake kwakaema sei, kwakaema zvakadii. Akatonge akatofa apapo, muchini unotobhuya kuti hona muntu watofa uyu, nendaa yekuti unotorira wega. Totoziye kuti muntu watofa.

Munhu akapumhunwa kana kuti akakuware murenje wake. Anoenda kuzvibhedhlera, madhokotera oape zvimirenje zvokupfekera kuti vaone kukone kuhamba zvakabaanaka maningi. Izvi zvinodetsera maningi kuti anthu aone kuhamba zvakanaka.

Antu aakuti akaenda kuzvibhedhlera anovhenekwa pamichini akatoate pamubhedha. Zvaa zvechiyungu mazuwa anaya. Zvabaasiyana nekudhaya, kwekuti kwanga kusina nemibhedha dzachona. Kwanga kusina michina yacho inovheneka antu.

Muzvibhedhlera mune michini inovheneke zvirwere zvakasiyana siyana. Michini iyi yakabaanaka maningi. Ngendaa yekuti unoone zvimweni zvirwere zvatisingakoni kuona isusu ngamadziso edu.

Michini inobaadiwa munyika kana munharaunda dzatinenge takagara kudayi. Michini inoongorora zvirwere zvisingakoni kuonekwa ngedziso ngendaa yekuti muchini iyi noita kuti zvinorwara antu zvionekwe zvinenge zvisingaonekwi nedziso remene. Saka inenge yakabaanaka maningi.

Vanthu vakarwara zviyani pamweni vanokuware mirenje, kana kuti muntu akawa okorere kuzohamba, unoende kuchibhedhlera, opiwa zvimbiti, zvimudondoro zvinomudetsera mukuhamba, zvimudondoro izvi zvakanaka ngendaa yekuti zvinoita kuti akonezve kuhamba.

Muntu akarwara pamweni pachona unokwanise kutovhiiva matumbu ake kana kusonwa pakasiyansiyana pangaa pamurenje kana pamusoro. Saka zvivhiiso zvacho zvinofana kungazvakagara zvirimwo muzvibhedhlera kuite kuti antu abetsereke.

Chibhedhlera chega chega chinofanire kuita michini inovheneka zvirwere zvakasiyana siyana. Izvi zvinodetsera kuti zvirwere zvisingaoneki ngemadziso zvionekwe munhu aone kurapwa zvakanaka opora.

Pachibhehlera chega chega panofane kunga panechiro chekuti antu anoreketa eshe nenyaya yekuti mapurisa anenge ari pachibhehlera ayani kuti azwanane ngenda kuti pamweni pachibhehlera panotouya mbavha dzinouya koba mushonga yakasiyana siyana.

Chiro chakanaka maningi kuti munhu ega ega angawa mwana mudoko kana munhu mukuru aende koningirwa mazino ake kuti akanaka here nekuti amweni anenge akaora nekudhle zvinotapira, angawe ekumatadza , epakati kana kuti emberi anode kuningirwa nemadhokodheya .

Mutombo muzvibhehlera inosiyana, imwe ndeyekumwa imwe ndeyekubaira. Panewo imweni mitombo inoshanda ngekupana ngazi. Munhu akakuwara zviyani, unopuwe ngazi ndokunge ngazi rake remwiri rikaite shomani.

Muzvibhehlera zviro zveshe zvinoda kushandiswa pakuti anhu arapwe zvinofana kunge zvirimo. Ingaa mishonga, zvekubaisa nezvokuti mishonga ipinde munyama dzeantu zvinofana kugara zviripo. Haikona kuti muntu akarwara antu ozoda kutanga kutsvaka kuti zviri pari. Ngendaa yekuti zvinoita kuti anhu afe.

Kuzvibhedhelera zvega zvega kune mishini yekuvheneke zvirwere zvinenge zvarwara antu, iyi mishini inoona chirwere chisingaoneki ngemadziso uye inoita kuti anhu aziye kuti orapa sei chirwere ichi.

Kuzvibhedhlera kune michini yakasiyana siyana inoshandiswa kuti kana muntu achinge arwara akone kupora imweni yacho inoshandiswa mukutwasanusa mabhonzo emuntu kuti apetuke panzvimbo .

Kuenda kuchibhedhlera kwakanaka maningi kunyanya-nyanya pamweni pacho muntu unokorera kufema unoende kuchibhedhlera. Aende kuchibhedhlera unoende kovhenekwa otore muchini kuti ibetsere kuti ukone kufemazve aone kurarama mune zvakanaka.

Kuzvibhehlera kune michini inoshandiswa kuti munhu akasire kupora. Michini iyi inofanira kunge iriyo kuzvibhehlera, haifani kutamika, kuti anhu azhinji akarwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana zvinode michini iyi zvinoita kuti vakasire kupora.

Muntukadzi akabara mwana nguva isati yasvika mwanawo une paanoiswa ochengetwa kuti akure zvakanaka aite ungatei urimundani yamai. Izvi zviro zvakannaka maningi ngenyaya yekuti zvinodetsera kuti mwana asafa muzvibhehlera zvakasiyana-siyana.

Kuzvibhehlera kune michini yakasiyanasiyana inoshandiswe pakurapa antu imweniyacho inoshandiwe pakubvise mazino akasiyanasiyana anenge arwadza ntu imweni yacho inoshandiswa pakusona makodo akasiyanasiyana kuti adzokedzane pandau pawo.

Antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana achinge arwara. Izvi zvakanaka maningi ngendaa yekuti madhokodheya anokona kuvheneka eiapa mushonga yekuti amwe zvinoita kuti akasire kupora.

Mitombo inosiyana siya. Kune mitombo yekuite yekubairwe kune yekumwa. Kune yekubaatoise paganda kudayi. Yepaganda inodetsera amweni anenge aite kana zvimapundu pamakanda awo kuti akasire kupora.

Mitombo yekuita yekumwa wega weipuwa nemadhokoteya yakanaka maningi. Inodarikawo imweni mitombo kunyanyanya yekubaiwa iyi. Ngendaa yekuti unenge uchizvionera weimwa panguva yaunenge wakabhirwa kuti unoda kumwa mangwana madekoni kana munguva dzakati weimwa wega.

Kubaiwa jekiseni hapana unokuda. Nendaa yekuti chiro chinobaarwadza. Asi mutombo umweni unoita kuti muntu akasire kupora, pane kuti tiite mutombo wemaphirizi, jekiseni inoita kuti muntu akasike kupora maningi.

Antu akarwara zviyani anofanira kunwa mishonga kunyanya-nyanya mishonga zvavanenge vabhuirwa ngemadhogodheya. Muntu anofanira kutedzera zvanenge abhuyirwa nemadhogodheya omwa mushonga semabhuirwe aanenge aitwa nemadhokodheya.

Muntu kana achinge abhalerwa mitombo nemadhokoteya eirwara zviyani unofana kupedza mitombo yanenge abhuyirwa unofanirawo kumwa mitombo panguva yabhuirwa angava mangwanani kana madekoni kana masikati .

Mishonga imweni inotengeswa, ngeyekuti vantu vasanyanyofunga manhingi. Ngendaa yekuti umweni unge ambari anematambudziko akasiyana siyana emumhatso, ekumishando, eana. Kufunga kuti ana acharyei. Asi kune mishonga inototengeswa kuti antu amwe, kuti muntu asanyanye kufunga maningi.

Mitombo yakabanaka manhingi, ngendaya yekuti inoita kuti munhu apetuke pautano hwake hwakabanaka, kunyanya nyanya vana vadoko vasingagoni kubhuya kuti ndarwara ngeyi. Pamweni pacho mwana akarwara kuenda naye kunotsvake mitombo yamunenge manyorerwa pashi ngamadhokodhera, kwakanaka manhingi kuti mwana hutano hwake hupetuke panzvimbo.

Kune zvirwere zvakawanda zvinokonzereswa nekusarya chikafu chakanyasa kukwana. Muntu akaramba achirwa chikafu chimwe zvinozoita azorwara azobuda zvironda zvironda izvi zvinorapwa nemishonga yakasiyana siyana uye antu anokurudzirwa arye chikafu chakakwana uye chakanaka.

Mitombo yekubudise makonye anenge ari mundani yakabaanaka. Hazvina ndaa kuti uri muntu mukuru ere kana kuti uri kamwana kadoodori. Kunyanya nyanya kuhwana hudoodori hunotambiro mumamvura, makonye opinda, hunofanira kumwa mitombo iyi nguva nenguwa.

Mitombo inosiyana, kune mitombo yekuti muntu akatosangana nemuti yemene unokwanisa kutokotsora kana kutobude mabesha. Mitomboyo inoonekwa kuzvitoro zvinonetengeswa mitombo yakavhenekwa ngemadhogodheya.

Mitombo yakanaka kumwa. Kunyanya nyanya muntu einge wanyorerwe pashi ngemadhokodheya. Muntu unofanire kuende kotenga mitombo kwainotengeswe muzvikona. Haikona kuamba kutenga mitombo inotengeswa muzvikona. Kune kunofana kutengwa mitombo yakavhenekwa, yakaningirwa yakaonekwa.

Zvakanaka maningi kuti anhu asarashe marara peshe peshe. Atsvake ndau imwe yanorashire marara omavharira kuitira kuti anhu asabatira zvirwere zvakasiyana siyana zvinobve pamarara anenge arashwa peshe peshe ayani.

Mushonga wedheponi keya mushonga wakanaka maningi, anthu akarwara anokurudzirwa kuumwa ngendaa yekuti unoita kuti munthu akasire kupora ,uyezve zveshe zvekuti unomwa sei zvakanyorwa pamushonga uyu izvo zvinoita futi kuti munthu akasike kupora.

Amweni anhu anorwara ,ngekuhotsira amweni anobude mabesha anenge eingoeerera, amweni anowawiwa ngemadziso ,kana kuita madziso anocheme misodzi kana kuti amwe miro inowawa kana pahuro, mushonga wealegira aleji ndiwo waanofana kumwa kuti zvipere.

Mushonga wekatalisi mushonga wakabanaka maningi kunyanya nyanya vekusiziko Inodetsera kuti vanhu vakure vaneutamo hwakanaka nyanyei vasikakuri zvakanaka vayani

Mishonga weparasetamo wakabanaka maningi ngendaa yekuti unodetsera kupodza marwadzo munhu achinge apora zviyani kunyanyanya munhu anenge arwara arwara ngemusoro kana kuti mumwiri make muine marwadzo akasiyana -siyana .

Kune mishonga inoshandiswa kurapa madziso anenge eyirwadza, umweni akasangana nemaruwa akasiyana-siyana, madziso ake anorwadza, anokwanisa kuswinya, anokwanisa kubuda musodzi eyichema, asi mishonga inorape madziso iyi, iriyo kuzvibhedhlera.

Mushonga webhurongositopu, mushonga wakanaka. Anhu eshe anenge arwara anokurudzirwa kuumwa ngendaa yekuti unoita kuti munhu apore. Munhu akarwara maningi akamwa bhurongositopu zvinokasira kuti munhu iyeye adzokedzane pamuiri yake, asanyanya kuzwa marwadzo.

Munhu weshe unokwanisa kurwara muntu akarwara unoenda kuchibhehlera onyorwa mishonga mishonga iyi inofanirwa kuimwa ngemanyorerwe anenge yakaitwa angaazwi unofanira kumwa mangwanani ,masikati nemadekoni munhu havafaniri kujambira pamweni pacho omwa madekoni asikazi kumwa masikati omwa madekoni. Haakasiri kupora.

Anhu akapindwa nechando amweni acho anotanga kurwara nechirwere chekukosora kana akakotsora maningi anokurudzirwa kumwa mushonga wecofsils mushonga uyu anoita kuti muntu akasire kupora angava vana vadoko kana muntu mukuru.

Muntu weshe kana achinge arwara, unofanire kuenda kovhenekwa kwana chiremba, onyorerwa mishonga yakasiyana-siyana. Imweni yemishonga inodetsera maningi kuti muntu akasike kupora. Saka tinokurudzira kuti muntu wega-wega anenge arwara ngaende kuzvibhedhlera owonekwa.

Zviro zvakanaka kuti muntu weitambudzika ngemapundu kuhope kwako enda unotenga mushonga kuzvitoro zvotengasa mushonga kunyanya nyanya wepuro ekitivhi, ngendaya yekuti mushonga uyu unobvisa tsvina yeshe inenge irikuhope kwemuntu ,hope yemuntu yotsetseka yombanaka.

Chiro chakanaka kuti nyika imwe naimwe inge ichizvigadzirira mishonga yayo dzakasiyana-siyana, kune mishonga dzinobve kunyika dzakasiyana dzeidetserawo nyika yedu yeZimbabwe zveshe izvozvo zvakanaka maningi zvinoita kunti anhu emuZimbabwe aone kupona.

Antu anorwara ngezvirwere zvakasiyanasiyana amweni anotemwa ngemusoro amweni anokotsora . Kana muntu echinge arwara ngechikotsoro unofanire kotenge mushonga wechikotsoro unoite kuti akasike kupora omwa ngemanyorerwe azvinenge zvakaitwa ngemadhokodheya eizviteedzera.

Anthu eshe anorwara ngekukorere kufema, kazhinjitu ,amweni anotogare mumakanyi asikaendi kuzvibhedhlera. Muntu weshe unokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera ngendaa yekuti ,kune mishonga inopuwa anhu anenga asikanasi kukone kefema, okone kufeme zvakanaka.

Mishonga yakanaka maningi kushandisa munthu eirwara zviyani imweni ngeyekudzora imweni ngeyekugeza ndiyo yozodze hope kuti dzisaita mapundu yeshe mishongayo inofane kushandiswa yeiteedzerwa zvinenge zvakanyorwa pairi.

mushonga vebhenadhirini mushonga vakanaka maningi. Unobetsera antu achinge arwara ngechikosoro pahuro pavo panozogadzirisika, uye antu hazorambi eikosora-kosora maningi izvi zvinoita kuti muntu asarambe eirwara.

Antu azhinji anorwara ngezvirwere zvakasiya-siyana amweni anoswinyiva muhuro nekukosora. Kana akasangana nemaruva zvino zvinonhuvirira. Mushonga vachona vehefivha aleji ririfi vakanaka maningi antu eshe anokurudzirwa kumwa mushonga ivovo kuti aone kupona

Munhu kana achinge aenda kuchibhehlera eirwara onyorerwa pashi ngemadhokodheya opuwa mishonga yega-yega yanofana kumwa. Anofana kuitedzera kumwa mishonga iyi ngendaa yekuti inoita kuti chirwere chake chiderere Kunyanyanyanya mushonga uya uya dhurenarini inijekisheni munhu ngashinge kumwa kuti aone kupora.

Mushonga yeshe yakanaka ngekuti inenge yeidetsera kuti Antu anenge eirwara apore . Mushonga yeshe inofana kugara pandau yakanaka maningi yakachengetedzeka kuti isasangana mezvimweni zvirwere kana mvura kuti muntu paanoimwa awane kupora.

Zvirwere zvinosiyana-siyana nemishonga yacho inosiyana. Kune zvimweni zvirwere zvakaita zvirwere zveshuka zvekuti muntu unenge eitozvibaira zuva ngezuva. Ndokuti aone kurarama ezvibaira pagandarake pamweni pacho unopedzisira vato zvibaira nemundani, pamakumbo nepeshe-peshe.

Mishonga yamazuva ano yakabanaka maningi ngendaa yekuti inenge yakanyorwa kuti tofana kumwa mamwirei tinofana kumwa nguvai, uye tazwe zvakadini. Yakasina neye mumakanyi yekuti chero kutsenga mashizha hauzivi kuti ndofana kusvikira pari kumatsenga kwacho. Zvimweni zvacho zvinotokonzerazve kuti urambe veitorwara maningi kusvika mukufa. Ngendaa yekuti hauzivi kuti unofana kumwa zvakadini.

Chiro chakanaka kuenda kuchibhedhlera maningi ngendaa pamweni pachona muntu mumwiri mwako munenge musitorina mvura, kuchibhedhlera kune mvura dzekuti muntu unoisirwa kuti aone kuva neutano hwakanaka pamweni pacho unofunga kuti mvura yekungomwa urikumhatso ndoyakanaka ayisiriyo yega yakanakawo.

Munhu akarwara maningi unofana kuenda kuchipatara kuno ningirwa nemadhokoteya kuti arwara ngei kana achinge arwara nemapapu zvakanaka maningi kuti munhu iyeye amwe mushonga wemukondenzi ngenda yekuti mushonga uyu unoita kuti munhu iyeye apore kubva pachirwere chemapapu.

Mushonga vechikotsoro vakanaka maningi kuana adoko. Pamweni pacho ana anokotsora anobude mabesha asi iveve semubereki unenge usingazii kuti chii chirwere ichi chakatonyanya maningi ere zvekuti mwana ungatorwa maningi ere akafa. Saka zvakanaka kuende kuzvibhedhera muntu onyorerwa mushonga vekuti mwana aone.

Kunewo mishonge yekuti hope dzinge dzakanaka. Apana chiro chinonyangadza kuona muntu eihamba anemapundu pamberi peamweni, zvinoite kuti muntu ashaye chiremerera pamberi peantu. Zvakanaka kuti muntu ega-ega adzore mafuta, anoite kuti ganda rake ringe rakanaka.

Mishonge yekuhope ,yekuzore kuhope yakbaanaka maningi chiro chakanaka kuti munhu weshe ahambe anehope yakatsetseka isina mapundu yakatsvukirira ,ngendaa yekuti zvinoite kuti munhu uve nechiremerera pamberi peanhu weihamba.

Mishonga yakanaka maningi kunyanya nyanya kuana adoko achinge arwara. Vangave vanenge vakotsora, vazwe misoro imweni inoshanda zveshe, kukotsorako, kupisha mwiri nemusoro unenge warwadza pamwana. Saka zvakanaka kutenga mushonga kuti mwana awone kupora.

Mishonga yemazuwanaya yakabakana maningi ngenda yekuti inoiswe muzvibhokisi kudzivirira kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana. Munhu eyimwa inenge yakanyorwa kuti unofane kumwa nguwa yakadini. Nyaya yemushonga andidhipuresenti unombadetsera maningi kuti antu anofunga maningi asanyanya kufunga.

Muntu weshe kana achinge arwara unofana kumwe mushonga mapilizi mumwe yemushonga yakanaka inofanira kumwiwa ngemunhu kana achinge arwara ngendaa yekuti inoite kuti antu eshe aone kupora angaa ana adodori kana munhu mukuru zvakanaka maningi kumwe mushonga yemapirizi ngendaa yekuti tinokone kuisvada kana kuiswe mumvura kuti aa yonyunguduswa kuti akone kumwa.

Mishonga yakanaka kumwa kana muntu achinge arwara muntu aafani kumwe mushonga asikazi kurwara uye aufaniri kumwa mushonga usikazi kunyorerwa pashi nadhokodheya unofana kumwa kana uchinge arwara saka antu eshe anokurudzirwa kumwa mishonga yakasiyana siyana kuti apore.

Mishonga yemazuwa ano yakanaka maningi ngenyaya yekuti inoote kuti muntu warwara weshe akone kumwa eiziye mupimo waanofana kushandisa pakunwa izvo zvinodetsera mukuite kuti muntu akasire kupona zvakasiyana nemishonga yekudhaya.

Muntu kana achinge arwara, unofanira kumwa mishonga yakasiyana siyana. Mishonga yaanenge apuwa kuzvibhedhlera oimwa yeshe kusvika yapera ndokuti aone kupora.

Mishonga yemazuwaano yakanaka maningi ,inodetsera pakurwara zvirwere zvakasiyana-siyana , kunyanya nyanya mushonga weamokisilini, inodetsera marwadzo akasiyana-siyana mumwiiri. Izvi zvinoite kuti munhu asaramba eirwara maningi.

Mushonga yakanaka maningi kushandisa, kunyanya-nyanya mishonga yekumwa nemuromo, ngendaa yekuti mishonga yekumwa, ainyanyi kurwadza, pane mishonga yekudzibaira. Yekudzibaira inoti rwadzei, saka anhu anokurudzirwe kumwe mishonga.

Muntu kana achinge arwara anofanira kubatsira madhokodheya mishonga iyi inopanmitemonyekuti inomwiwa kangani pazuva uye inomwiwa nguwai imwe yacho inenge uchimwiwa mangwanaii masikati nemadekoni zvakanaka kutedzera zvinenge zvakadai.

Mishonga yakabanaka mushonga yemazuwano yakanaka inodetsera anhu anenge eirwara kuti akasire kupora antu anenge ane panodzimba kuti akasire kupora saka antu anokurudzirwa kuimwa kuti apone.

Kune antu anorwara ngemadziso. Amweni madziso anoswinya, amweni anongobuda misodzi eichema, asi kune mishonga yacho. Antu eshe anokurudzirwe kuende koonekwa nanachiremba kuti avana here maziso anorwara kuti vaone kupuwa mishonga yacho.

Antu azhinji anotambudzika mupfungwa. Kutofunga kuti toryei nyamashi. Ngendaa yekuti dzimweni mhuri dzakabaakura maningi. Saka antu anoda kudzidziswa, kuti antuwe-e, shandai ngemaoko enyu. Kuti muone kurya kwemhuri yakakura kudai. Uye muone kugara zvakabaanaka.

Muntu akarwara unofanira kuenda kumadhokodheya, kwaanopuwe mutombo yaanobhirwe kuti unofanira kumwa. Mitombo inoita kuti utano hwake hupetuke pahwanga huri.

Munharaunda dzatinenge tichigara kana munyika dzatiri kune anhu azhinji anotambudzika ngekurwara ngepfungwa anhu aya anotoda kudetserwawo kuendeswe kuzvibhedhlera kuti aone kurapwa saka anhu anokurudzirwa kuti kana aine hama dzinorwara dziende kuzvibhedhlera.

Kufundisa anhu pamsoro pezvehutano zvakanaka maningi, vanhu vanofanira kubva kumishando kwaanenge beyishandira beyihamba mubantu, beyibafundisa pamsoro pezvirwere zvakasiyana siyana. Izvi zvinodetsera kuti uya angaasingatozwisisi pamsoro pechirwere pacho, azwisise kuti chirwere chakanyanyokudini. Chirwere chinoporeswa ngeyi? kuti awane kudzivirirawo kuti asawane kurwara ndicho.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka. Kuverenga mabhuku chiro chinodiwa memuntu wega wega, asi kumboendawo kundotamba muri pachikora kwakanaka maningi ngendaa yekuti amweni antu ane zvipo zvavo mukutamba mwo, umweni anokone bhora remakumbo umweni anokona bhora remaoko. Saka kuenda kundotambawo muri pachikora kunoita kuti muonewo anokona kutamba mabhora remaoko kana kuti anokona kutamba remakumbo ndozvipo zvavo .

Zvirwere zvekuti antu anenge akaata eshe mumakumbezi zvawanda maningi panyika ino iyi. Zvinotoda kuti antu ambotoshandira ari pamwepo eifundisana kuti odini. Saka antu anofanira kukurudzirwa kuti ambosangana enyika dzakasiyana -siyana kuti abhuye kuti odini ngezvirwere izvi nekutodzidzisa antu vachona pamusoro pezvirwere zvepabonde izvi.

Zvibhedhlera zvizhinji zvinofana kuita michini inoongorora antu kana achinge arwara. Ngendaa yekuti ikatama michini inoongorora, antu anobaafa. Michini yakakosha ngendaa yekuti inodetsera kuti antu akasire kupora maningi.

Koningirwe madziso kwakanaka ngemadhokodheya. Muntu wega wega unofanoningirwe madziso. Hazvibhuyi kuti arwadza. Chero asingazwi kurwadza, muntu unofanirwa kuende koningirwa madziso nguva nenguva.

Mwana wega-wega eibarwa, chishuwo chemubereki wake kuti mwana uwu unokura zvakanaka. Saka zvakanaka kuti mubereki wege-ega aende nemwana kuchibhedhlera kuti mwana arapwe kana achinge arwara uye kuti mwana arye chikafu chakanaka maningi chinoita kuti akure zvakanaka

Chirongwa chekuti madhogodheya abaire ana kubva muzvirwere zvakasiyana-siyana. Kunyanya ana adoko chakatange kudhaya chatove namakore makumi mashanu cheingoita munyika dzatigere dzino.

Anamai anokurudzirwa kuenda neana awo kuzvibhedhlera kopuwa mishonga inoita kuti vakure vakagwinya , inoita kuti vakure zvakanaka izvi zvinozoita kuti anamai agare neana awo asingarwari rwari.

Ana adoko anodakarira kurya zvinotapira maningi . Amweni kumakanyi akatopuwe mare inorumbire kotenge zvinotapirazvo asi zvinobaashaishe mazino awo saka anobaafanire kuenda koonekwe mazino eindokweshwa kana kutobviswa ngendaa yekuti anenge aora.

Kuchovhe mabhasikoro chiro chinokunokurudzirwa maningi ngendaa yekuti zvinogwinyisa makodo anenge ari mumwiri memunthu zvakanakirawo kuti munthu unokure zvakanaka munthu unochovhe bhasikoro aazorwari rwari unowa neutano hwakanaka.

Kuchovhe mabhasikoro kwakanaka maningi asi muntu unofanire kuchovha bhasikoro akapfeka zvinodzivirira kuti akawa musoro wake aushati maningi. Izvi zvinoite kuti makodo emwiri agwinye.

Ana adoko kana achinge arwara anofane kuenda kuchibhehlera kuongororwa mumwiri mwawo kuti hapana ere chinoite kuti arware Kunyanyanyanya muzvipfuwa zvavo zvinofane kuonekwa kuti hamuna ere zvinoita kuti akorere kukotsora zvakanaka.

Antu ezvoutano evheneke zviro, anofanira kupfeke zviro zvinovhare mino dzavo kuti zvaanenge achivheneka zvisapinde mumiro uye kuti nendaa yekuti zvinozoshaishe utano hwavo, vakazorwara.

Zvakanaka kuti munhu akarwara unoenda kuchibhedhlera koonekwa kopuwa mitombo yakanaka yekuti apone. Madhokodhera achonazve anofanira mwana wacho kana munhu unenge eirwara akapfeke zviro zvinovhara miro nemaomo kuti asabatirawo zvirwere zvakasiyana _siyana

Kuvhenekwa kwemishonga kana kuzvirwere zvakasiyana siyana kwakanaka maningi kubve kuantu anoziya nezvazvo. Ngendaa yekuti kunodetsera kuti zvirwere zvizhinji zviite zveiparara.

Muntu akaite mimba yake, zviro zvakaabanaka maningi kuti aende kuchibhedhlera kovhenekwa. Oonekwa kuti mwana wakagare zvakanaka here mundani. Nendaa zvinodetsera pakubara kwake kwakanaka mune ramangwana.

Munyika zhinji dzakasiyana siyana antu akarwara maningi, kune anouya eidetsera antu anenge eirwara. Vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzine mare irinani, vouye kunyika dzinenge dzanyanya kuite zvirwere zvakasiyana siyana koodetsera antu anenge arwara maningi.

Kuende munharaunda mweidzidzise antu pane zvamunenge mweida kuti aziye, zvakanaka maningi. Ngendaa yekuti zvineite kuti antu akawanda musangane nawo. Uye antu azwisise zvemunenge mweibhuya muri pamberi pawo.

Mwana akayenda kuchi bhedhlera eyirwara zviyani, zvakanaka kuti madhokodheya amubate zvakanaka ngendaa yokuti zvinoite akasire kupora. Mwana akas hekerera eyi dakara pamberi pema dhokodheya ake zviro zvakanaka maningi pheya zvinoita kuti pfungwa dzinenge dzeifunga manhingi kurwara dzidzo kedzane akasire kupora.

Muntu wega wega unyazi usina panorwadza unofana kuenda kuchibhedhlera koningirwa nemadhokodheya kuti apana ere chinorwadza mumwiri mako ngenda yekuti zvimweni zvirwere azvirwadzi asi unenge uinazvo.

Antu anokurudzirwe kuenda kuzvibhehlera ,koonekwa kuti mwiri yawo yakaema sei, munhu urikurwara ere kana kuti arware, ngendayekuti umweni munhu unotohamba eirwara peya asikazviziyi saka kuti nguwa nenguwa munhu umboende koonekwa kuti mwiri wake wakadini zviro zvakabanaka maningi

Chiro chakanaka uye chinokuridzirwa maningi kuti vantu vaende neana vadoko koovhenekwa nemadhokodheya kana kuti ngevantu vezveutano kana vachinge varwara ngendaa yekuti ndivo vanokwanisa kuona nekuziya kuti mwana urikurwara ngei

Muntu wega wega unofanira kuenda kuchibhedhlera kumbono vhenekwa eimbo onekwa kuti aarwari ere munyama dzake . Umweni muntu unonga usingazvizi urikuhamba weyirwara saka zvakanaka kuti muntu wega wega ayende kovhenekwa chero asina panobaya kana kuti panorwadza.

Munhu wega wega unokurudzirwa kuenda koongororwa kana kovhenekwe nemadhokodheya kuzvibhedhlera kunyange uchirwara kana usingarwari zvakanaka kuti munthu aende kovhenekwa nekuonekwa kuti apana ere chinorwarisa pauri.

Munhu wega wega anokurudzirwa kuenda komboongororwa nemadhokodheya kuti haarwari here kubakutononingirwa hope yako kuti haina mapundu here hope yakanaka maningi .

Kuongororwa utano chiro chakanaka maningi anhu eshe anofana kuenda kuzvibhedhlera koonekwa kuti ngazi yawo inohamba zvakanaka ere oonekwa kuti kufema kwawo kwakanaka ere kuti aziye kuti arwari kana kuti munhu unorwara.

Chiro chakanaka kuti nguwa nenguwa munhu aende kumadhokodheya koningirwa kuti unorwara ngei. Komboenda koobviswa mazino ngendaa yekuti amweni acho anenge akatoora iwewe usingazvizii kuti akaora. Kunyanya ekumatadza aunenge usingatokoni kutoningira ngendaa yekuti amweni aatorina zvibuko zvekutoningira ndizvo.

Murwere ega ega ane kodzero yekuziya kuti anekudzero yekuziya kuti anofanira kugara pakanaka muchibhehleya eyirwara ikodzero yake yekuti agare pakanaka pakashambika pakachena saka zvakanaka kudzidzisana pamusoro pekodzero yevarwere.

Mishonga yakasiyasiyana ikavhenekwa, inotorwa yoiswe muzvitoro. Zvitoro izvo zvinofane kutengese mushonga kuanhu akasiyasiyana, munyika kana munharaunda. Saka munhu akarwara zviyani unofana kuenda kuchitoro chinenge cheifana kutengese mishonga iyoyo. Ndookwaaonoone mushonga waabharirwa pashi ngemadhokodheya.

Mishonga mizhinji inoende kooningirwa yovhenekwa. Yoende kootengeswa. Muntu akarwara zviyani, unofane kunyorerwe pashi nemadhokodheya. Oende kuzvitoro zvinotengese mishonga, kootenge mishonga yakavhenekwa, yakanaka.

Muntu akarwara haambi nekuende kotenga mushonga kuchitoro chinotengeswa mushonga unofanira kunyorerwa pashi ngemadhogodheya. Kuti mushonga vaanofano kunwa ngeuri unoenderana nechirere chaanenge anacho kuti aende kotenge mishonga muzvitoro zvinotengesa mishonga zvachona.

Mishonga inofana kumwiwa, ndokuti antu anenge arwara awone kupora, antu anofanira kuteedzera zvinenge zvakanyorwa pamushonga yavanenge vapuwa. Vomwa ngenguwa yavanenge vakanyorerwa, ndokuti vawane kupora nenguwa.

Kana muntu achinge arwara unoenda kuchibHedhera kwaanovhrnekwa nemafhokodheya anoiona kuti chiinyi chaita kuti muntu arware. Anozomunyorera pashi kuti aende kuzvitoro uko kwaanoenda kotenge mushonga. Saka muntu weshe unokurudzirwa kuenda kuzvitoro kotenga mushonga kunotengeswa mushonga zvakanyorwa pashi ngehurumende .

Kune zvitoro zvakasiyana-siyana zvinotengese mishonga zvizhinji zvacho zvononga zvakatenderwa ngehurumende. Saka muntu vega-vega unokurudzirwa koende kotenga muzvitoro zvine mishonga zvakatenderwa nezvakabharwe pashi nehurumende, yemunyika yega-yega yaanenge eigara.

Kune zvitoro zvakasiyanasiyana zvinotengese mishonga inoshandiswe ngemunhu kuti amwe kana kubaya kana achinge arwara anhu eshe anofane kootenge mishonga kuzvitoro zvakadai.

Zvitoro zvinotengese mapilizi zvinofane kunyorwa pabanzi kuti anhu asanetsekana kuti chitoro ichi ngecheyi, kuitire kuti unorwara uyani akasike kuona kuti umwu ndimwo munotengeswe mapilizi zvisamupedzere nguwa kumbotsvaka kuti anotengeswa pari.

Muntu akarwara unoenda kuzvibhehlera onyererwa mushonga nanadhokodheya. Muntu unofanirwa kutenga mishonga iyi kana inenge isipo pachibhedhlera, unoenda kotenga kuzvitoro zvinotengesa mishonga. Munhu wese unokuridzirwa kuenda kotenga mushonga ngendaa yekuti zvitoro izvi zvinenge zveitengesa mushonga inofanaira kumwiwa ngeantu.

Munhu akarwara unoenda kuchibhedhlera onyorerwa pashi kuti unomwa mishonga yakadini. Mishonga iyi ine nzvimbo yainochengeterwa panofanire kunge pakachena kuitire kuti vanhu vakauya anotenge mishonga inenge takachengetedzeka haikona yakatoendwa nezvirwere nenyaa yekuti painochengeterwa panenge pakasvipa.

Mishonga yedhakisi dheni neselekidhisi, yedhakisi tuhandiredhi yakabai naka maningi mishonga iyi ngendaa yokuti inotobetsere munhu akarwara zviyani kuti akasire kupora saka muntu weshe anokurudzirwa kuenda koitenga muzvitoro zvinotengeswe mishonga.

Mitombo inotengeswe kuzvitoro zvakawanda. Mitombo inenge iri muzvitoro iyi inofanira kunge yakavharwa kuitira kuti isashata, uyu munhu paunoitenga uchimwa unofanira kuteedzera zvinonga zvakanyorwa pamutombo wega-wega.

Anhu akarwara akasiyana siyana, anonda kuchibhedhlera, osvika onyorerwe mishonga yakasiyana siyana. Anyorwe mushonga anozoyenda kuzvitoro, kwanofana kotenge mushonga, kune kwakanyorwa. Saka munhu umwe na umwe unofane kuchitoro, chinemishonga iyi, kotenga mishonga yanenge anyorerwa pashi.

Muntu akarwara kune kuzvitoro kwaanoenda kotenge mishonga, aaendi nje asikazi kunyorerwa pashi ngemadhokodheya kuti aende kotenge mushonga unoenderana nechirwere chaanenge arwara ndicho, antu eshe anokurudzirwa kuende kotenge mishonga muzvitoro zvine mishonga inoita kuti akasire kupora.

Zvitoro zvino tengese mishonga zvakanaka maningi nge nyaya yekuti zvino detsera anhu anenge eyi rwara pamweni pachona mishonga ayi onekwi ku zvibhedhlera saka munhu aka tame mushonga ku chibhedhlera ano enda ku chitoro kuno tengeswa mushonga otenga ikweyo kuti awone kupona.

Weshe munhu anenge arwara unofane kuende kuchipatara onyorwe pashi mishonga yaanofana kushandisa kuti chirwere chake chipere unozoende kuzvitoro kwaanofane kutenge mishongayo kwaanofane kutenga nemitengo yakanaka.

Antu akuru anofanira kupota eienda koonekwa zvaanorwara ndizvo. Madhokodheya eiendawo kumanharaunda kooningira antu, kuvheneka antu anenge eirwararwara. Antu aafani kudhana ngezvaanenge eirwara ndizvo, ngendaa yekuti umweni unotozosvike pakufa pheyani.

Antu azhinji munyika yeZimbabwe ino anobaarwara ngenyaya yemarariya. Kazhinji vamweni anobaaende kuzvibhehlera kutsvake mishonga yekuti varapwe asi amweni aatoendi ngekutye kuende kuzvibhehlera ngendaa yekuti anenge asitorina mare yacho yekuendeyo.

Kufundiswa muntu weione zviro zvakabharwa pamapepa zvakanaka maningi. Nendaa yekuti zvinoita kuti uzvionere wega zvunofana kufunda. Uye ndxondo dzako dzione kushanda wakaningire chiro chacho chaunofundiswa ngezvacho, pane kufundiswa ngechiro chausingawoni.

Chiro chakanaka kuti madhokodheya ambohamba mumakanyi kuunganidza anhu akasiyana siyana. Eifundisa anhu pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana zvakurwariwa ngeanhu mazuwano.

Antu munharaunda, anofanira kudzidziswa kuti adziirire zvirwere zvepabonde ngekuapa zvekuputira apo veiita zvepabonde. Izvi zvinoita kuti antu agare aneutano hwakabaanaka.

Zviro zvakanaka maningi kuti anhu vezveutano aende kumakanyi eidzidzisa anhu pazvirwere zvakasiyana siyana kuti anhu akone kubvunze mibvunzo akaningirana nawo eipuwa mhinduro dzakabanaka maningi.

Kunyore pamaphepha, kwaakunamira kunogara antu, kumamhatso aantu kwakasiyana siyana. Kana kuisa pamuti, kana pazvitoro, pamusoro pezvirwere zvinenge zveirwara antu zvakasiyana siyana nekuti zvirwere zvinorapwa sei kwakanaka kuti umweni aziye kuti kuti arwara ngemusoro, musoro wachona, musoro rudzii, unenge weimurwadzawo.

Chiro chakanaka maningi kuti antu anoita nezvehutano ahambe mumakanyi eifundisa antu pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana antu eionawo mikana yekuvhunza veipingurwa kuti vazwisise pamusoro pezvirwere izvi.

Zvinokurudzirwa chaizvo kuti muntu wese kana achinje arwara unofana kuenda kwonekwa ovhenekwa ngemachiremba kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana iye zvakanakawo kuti antu ezveutano aende mumakanyi eidzidzisa vantu pamusoro pezvirwere zvinenge zvakasiyana-siyana kuti vaone kupona.

Chiro chakanaka maningi kuti antu ezveutano ahambe mundau dzakasiyana-siyana veifundisa anthu pamusoro pezvirwere zvingaa zviri zvirwere zvagara zviriyo kana kuti zvirwere zvinenge zvangonyukawo mazuwa awawo.

Chiro chakanaka maningi kuantu aende kuzvibhedhlera kunyanya-nyanya antukadzi. Aende kovhenekwa kuningirwa gomarara remuchibereko kana remuzamu kuti vakasire kurapwa zvisati zvaenderera.

Zvinokurudzirwa maningi kuti antu ezveutano ahambe mumakanyi nenzvimbo dzakasiyana-siyana eifundisa vantu pamusoro pezvirwere zvakasiyana -siyana uye kuti vantu vangadzivirira sei zvirwere izvi kuti zvisavabata kuti vararame zvakanaka.

Mvura ndaramo anhu anofane kuhamba eidzidzisa antu kukosha kwemvura kuti peshe peshe mu haraunda anhu anofana kunge aine mvura ngekuti akatame mvura vanorwara ngezvirwere zvakasiyana siyana uye anotobva tokwanisa kufa kwemene.

Madhogodheya neamweni anoziya maningi ngezveutano. Vanokurudzirwa kuti vaende mumakanyi kana muzvibhedhlera veifundisa antu pamusoro pezvirwe zvakasiyana-siyana.

Zviro zvinokurudzirwa maningi kuti madhogodheya antu ezveutano aende mumakanyi eifundisa antu pamusoro pezverwwere zvavanosangana nazvo zvakasiyana-siyana. Vari kumakanyi kona ikweyo vanokonavo kutopa amweni maphirizi kuti aone kumwa avo vasina mare dzekuende kuzvibhedhleya.

Anhu e zveutano madhokodheya anoite zveutano eshe kana akazvifunda anokurudzirwe kuenda kumakanyi eifundisa anhu anosangana nawo pamusoro pezveutano zvinopa mukana kuantu kuti akone kuvhunza pawanenge wasinga zwisisi kuti adetserwe kunyanyanya paanenge asina mare yekuhambe kuenda kuzvibhehlera

Madhokoteya nevantu vezvehutano vanokurudzirwa kuhamba veifundisa vantu pamusoro zvirwere zvakasiyana siyana kuti antu vakwanise kuvhunza mivhunzo yavasingakwanisi kuvhunza ngendaa yekuti vanenge veisangana nevantu vacho vanozvofundisa uye vakazvifunda veizviziya.

Zvirwere zvepabonde zvazara maningi munyika zvoita kuti anhu azhinji akasire kufa amweni anotofa ari ana adoko zvakanaka maningi kuti anhu adzidziswe kupfeka zvekuputira anhu eisangana pabonde kuti anhu asarwara nezvirwere zvepabonde.

Mazuwano tirikuona kuti anhu azhinji achatoendi kuzvibhedhlera ngenyaya yekutame mare. Dzimwe dzenguwa zvakanaka maningi kuti anhu ezveutano ahambe kundau dzakasiyana-siyana eitoongorora anhu pasina kubhadhare mare.

Chiro chakanaka maningi kuti anhu apote eidhibana eifundisana pamusoro pezveutano kuitira kuti umweni usikanasi kuziya aziyewo uye zvinodetsera mukurapa antu.

Kuhamba kunoita antu akafinda pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana mumakanyi veifundisa antu kwakanaka. Izvi zvinoite kuti antu aite mukana wekubvunze mibvunzo yeanenge asingaziyi pamusoro pechirwere chavanenge vasikanasi kuziya nezvazvo vodairwa ngevantu vakazvifunda vozwisisa.

Nunga ikaruma munhi zvinoite muntu arware saka zvakakosha maningi kuti madhokodheya ahambe mumakanyi eyifundisa vantu kuti atsvake zvinodzivirira kuti asarumwa nenhunga anhu agare asina zvirwere zvinokonzerwa nenhunga.

Madhokodheya nevanhu vezveutano vanoziye zvezvirwere kana kuti akafunda nezvazvo vanokurudzirwa kuende mumakanyi veifundisa anhu pamusoro pezvirwere zvakasiyana vanhu veinase kubvunza ngendayekuti amweni anenge asingazi vozwisisa pamusoro pechirwere chavanenge vasingaziyi.

Kudakara chiro chinobadiwa nemuntu umwe naumwe muntu veshe unochida kunyanya nyanya veidakara nemukadzi vako kana kuti nemusikana vako. Zviro zvakanaka maningi kugara nemuntu unoite kuti urambe veidakara.

Akadzi azhinji kumakanyi kana mumhatso, azwa ngekuchaiwa ngeaisa awo; kana kusabatwa; kana kutotukwa ngeaisa awo asi anonyararira. Zviriyo zvirongwa zvinoemera akadzi, saka akadzi anofana kuzviziya kuti anokona kuende koobhuye nyaya dzawo kuti aone kudetserwa.

Zvakanaka kuti andu ezvehutano apinde muantu eiadzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana. Izvo zvinodetsera kuti vazwisise apo pavanenge asikazwisisi uye vakone kuvhunza muvhunze vakaningirana nevantu vacho. Ngendaa yekuti amweni anenge aine muvhunzo asi apana anthu ekuvhunza acho.

Mwana, wakanaka unoita kuti mai nababa vagare zvakabaanaka mumhatso. Amweni anotobaanesana pheya, kana pakatamike mwana mumhatso kudai. Zvekutoende kuman'anga kotsvake kuti chiini chaite kuti zvirozvo zviitike.

Muntu we mukadzi akaite mimba, unofane kurye michero inoita kuti mwiri wake uumbike zvakanaka. Weiitazve kuti mwana wake ukure zvakanaka. Uno fanawo kugara pakachena, pakanaka yaampho kuti mwana akure zvakanaka.

Mwana chiro chakanaka achinge abarwa. Ichiri mimba munenge meingofunga kuti mwana uyu anobuda akadini. Zvakanaka kuti antu aende kuzvibhedhlera kobariswa, haikona kubariswa muzvimhatso ngeantu asina chakafunda pamusoro pazvo, ngendaa yekuti pamweni pacho mwana anofira ari mundani.

Zvakanaka kuti muntu adzivirire zvirwere zvepabonde ngemishonga yakasiyana-siyana inoshandiswa. Kana muntu echifunga kuti wasangana nemuntu unorwara ngechirwere chepabonde, unofane kootenge mushonga wokuzvivheneka kuti aone kuti unorwara ere.

Antu kadzi anofana kudzidziswa kuti aziye kodzero dzavo hafaniri kumbunyikidzwa kodzero dzavo. angaa ngaisa avo kana ngeamweni aisa aanogara navo munharaunda dzakasiyana-siyana. Saka antu anofanira kudzidziswa ngekuhambe munharaunda dzeshe kuti akadzi aziye kodzero dzavo.

Chiro chakanaka maningi kuti nyika dzakasiyana-siyana dzisangane dzeibatana pamwe dzeibhuirana pamusoro pechireere cheshuramatongo chepabonde chapedza anhu akasiyana-siyana ngendaa yekuti zvinoita kuti amweni, nyika dzimweni dzifundewo zvinoderedza chirwere ichi.

Mazuwa ano kune zvirwere zvepa bonde. Munhu umwe naumwe uno kurudzirwa kuti kana echinga asangana nemunhu pabonde, akwanise kuzotsvaka STD endi HIV tesiti khiti. Iyo yekuzviongorora kuti awone kuti aana chirwere chepabonde ere.

Chiro chakanaka kufundisa anamai pamusoro pezvirwere zvepabonde pamusoro pezveutano kuitira kuti ivo pachavo vaziye kuti utano hwawo hwakamira sei vaziye zve kuti apo paachabara vana vavo vanokona kuvachengeta ngenzira dzakadini.

Anamai akaite mimba kumakanyi anofanira kuende kuchibhedhlera, eiramba eionekwa eiringirwa kuti mwana unowu uri mundani, wakagara zvakanaka ere ,kuti mazuwa awo ekubara osvika, asazoite matambudziko.

Zviro zvakanaka maningi kuti munhu umwe naumwe akure eifundiswa pamusoro pezveutano . Asi mukufundiswa zveutanozvo zvakanaka kuti panenge eirwara agare mudhuze neanhu anomupe rudo anomudakarira maningi ndokuti aone nguwa yekudakara uye kuti asanyanye kufunga maningi panenge eirwara ngenyaya yechirwere chanorwara ndicho.

Vanamai vanodzidziswa nezveutano kuti vagare vakachena kuti vasabatira zvirwere zvakasiyana siyana kuitira kuti vaone kuchengeta vana vavo zvakanaka vana vakure zvakanaka mundaraunda yakachena.

Kana mai vachinge vabara mwana zviyani mwana wacho unofana kutorwa ndimai oiswe pandani yavo. Izvi zvakanakire kuti mai nemwana vazwisisane maningi. Chero Dai mwana akakura unozwe kuda mai ake mai anozwawo kuda mwana wavo.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu afundiswe zvidzidzo zvepabonde kuti aziye kuti munhu waanofana kusangana naye pabonde munhu akadini. Zvakanaka futi kuti vafundiswe pazviro zvinoshandiswa pabonde zvekudziirira kubata zvirwere zvakasiyana.

Anamai akabara kuzvibhedhlera anofana kufundiswa kuti anorera sei mwana wavo mwana unofana kuyamwa mukaka akadini uye kuti mwana unogezeswa sei kazhinji kacho vanotofundiswa ngemadhokodheya anenge abarisa kuti vakone kuchengeta mwana zvakanaka.

Kana muntu achinga arwara azvizi kushata kuti aende kuchibhehlera. Chibhehlera chakaita kuita kungatei unenge uri kanyi. Ngendaa yekuti unenge uchipuwa mishonga kuti upore. Pekuata unopapuwa. Zvekurya unopuwa. Hama dzako dzinouya dzeikuona saka azvizi kubasiyana nekunge uri kumhatso maningi.

Zvakanaka kuti mundu akone gwinyisa ma bhonzo ake ngekurumba kutamba asi kana apedza zveshe izvi unofane kumwa mvura yakawanda ngendaya yekuti mvura indaramo

Anh munyika ane zvipo zvakasiyana-siyana, amweni ane zvipo zvekurumba, amweni ane zvipo zvekukhabe bhora asi zvipozvo zvinouya zveee nematambudziko akasiyana-siyana. Kukhabe bhora unokwanise kukuwara, saka anhu eshe anofanira kuenda koorapwa kuzvibhedhlera kana achinge akuwara.

Vantu vanoite mitambo yakasiyana siyana kungave kukhabe bhora, bhora remaoko ekurumba ekudhuvha, eshe awa anokwanisa kushangana netsaona dzakasiyana siyana veite mitambo yawo . Patoriwo nemishonga yaanoshandisa kumwa kana kubairwa kuti aone kupora.

Kuenda ku mutambo chiro chakanaka. Chinogwinyisa makodo, chinoita kuti muntu akure akangwara. Asi pamweni pacho muntu unokwanisa kukuwara eitamba. Saka muntu weshe unofanirwa kuenda kuchibhedhlera koopuwa mushonga unoita kuti apore. Kuti akuwara marenje, orapwa marenje wo kuti apore.

Antu anotamba bhora rekukaba, remaoko, kurumba anokwanisa kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo veirumba kudaro. Pamweni antu anowa otorwara. Muntu wega wega unofana kuenda kuzvibhehlera orapwa panenge pakwara ipapo kuti aone kupona.

Madhokodheya ankshandisa zviro zvakasiyana siyana kuti azwe kuti muntu unorwara ere. Pamweni pacho vanoise munzeye, voise paditi remuntu, vochizwe kuti diti rake rinofeme zvakanaka ere muntu uyu, zveshe zvinodetsera kuti muntu akone kupora.

Antu anokurudzirwe kusime mbiti. Miti yakabanaka maningi, mbiti inoite kuti tione mweya vekufema, tione kurarama tiite ndaramo yakanaka maningi. Mbiti yakanakazve kuti tione mumvuri kuti tipipirirwe tisaramba tiri muzuva.

Miti yakanaka maningi. Inoite kuti anhu aone kupipirirwa eitsva ngezuwa zviyani, amweni anoende kogare pasi pemiti kutange kupipirirwa, uye miti yakanaka zvimweni ngekuti inotibetsera inotipe mweya wekufema.

Miriwo mizhinji muntu akarya, ineite kuti muntu agwinye. Uye akone kuite mishando yakasiyana siyana . Akonewo kutamba naantu. Asaita zvirwere kana kubatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Mashizha mazhinji mazuva ano anotoshandiswe kuite mitombo inotorapa antu. Antu otopona. Mamweni acho mashizha aotoshande kuite miriwo, yekutoti antu anotorya, otorarame zvakabaanaka maningi.

Miti inobetsera mukurapa miti yakasiyana-siyana mowa ,muonde unobetsera mukarape zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvekufema kwemene kuti muntu afeme zvakanaka saka zvakanaka kumwa miti yakasiyana-siyana mumakanyi.

Mishonga yekudhaya yakanaka maningi kumwa, ngendaa yekuti tino zviro zvirwere zvakawanda zvipere mumwiri yeantu. Mishonga iyi dzimweni dzenguwa yakanaka kusima pamhatso, kuitire kuti ukarwara unokone kuishandisa wega, usikazi kuende kuchibhedhlera .

Mishonga yekumakanyi yakanaka maningi inodetsera kuti muntu apore kutotsenga mashizha kwemene eimweni mitombo yekumakanyi kunodetsera kuti muntu apore pamweni pachona kutoisima mishonga iyi kwakanaka antu kutoisima kumakanyi kwevanogara .

Mishonga yeku makanyi ino rimwa mu makanyi inorapa maningi pamweni pa chona mbowa yemene inotorapa mashizha ayo ano detsera kuti munhu awe ne utano hwakanaka mashizha acho amweni unotsenga amweni unoisa mu mvura womwa zvese zvino detsera kuti muntu awane kupora.

Vanhu kumakanyi vanofane kusime miti yakasiyana siyana ngenda yekuti miti mizhinji inodetsera pakurwara kwemuntu ngendaa yekuti inorapa , maphirizi ayani anozogadzirwa anobva mumashizha nemumakwati emiti yakasiyana siyana saka zvakanaka kuva nemiti pamhatso.

Zviro zvinokurudzirwa maningi kuti anhu aneruziwo nezvemutombo wemumakanyi asime mitombo iyi mumakanyiyo, ngendaa yekuti inodetsera munhu akarwara nekuti munhu anokwanisa kupora eishandisa.

Mishonga yemumakanyu yakanaka kusima pambatso pega pega nekuti inodetsera muntu akarwara zviyani muri kuretu nezvibhedhleya ombasana kushandisa iyoyo epora meitsvake mare yekuenda kuchibhedhlera chinenge chiri kuretu nemi.

Miti mizhinji inoshanda semishonga mishonga wega wega unobva mumiti zvakanaka kuti munthu wega wega kumakanyi ave nechinzvimbo chaanosima mimbiti yakasiyana inozomudetsera apo anenge arwara eiishandisa.

Antu eshe anofana kudzidziswa pamusoro pemutombo inorapa mumakanyi kunyanya inomera peshe peshe ngekuti amweni anotoishakura asingaziyi kuti mutombo inodetsera kuti antu apore.

Miriwo yakanaka maningi kuirya nendaya yekuti inodetsera kuti munhu aite hutano hwakanaka, unodetserazve kuti muntu kunyanyanyanya vana vadoko akure zvakanaka.

Miti yakabakosha maningi, miti yakakoshera kuti inotipa mweya wekufema imweni yakona inotorape zvirwere zvakasiyana-siyana, tinoishandisa makwati acho kutomwa kurape zvirwere zvinenge zvakazara mumwiri yemuntu.

Mashizha mazhinji emiti yakasiyana-siyana anoshanda semitombo wokutoti ukatsenga kudai, unotopona kubva kuchirwere chaunenge uchirwara nakona. Amweni anodetsera neutano kuti ubane utano hwakanaka.

Mitombo inobve pagava kava nyakanaka mangini. Nendaa yekuti inoshanda zvakawanda mumuiri yedu. Imweni inotoshanda kuhope kuti hope inake. Imweni inoshanda kubvise tsvina yeshe iri mundani. Saka inofana kumwiwa.

Chiro chisikadakadzi maningi kuti muntu weihamba, antu anenge akakuningira ngenyaya yekuti unenge une mapundu muhope. Ungaa uri ndombi, ungaa uri jaha antu anokurudzirwa kuzora mafuta yekuti mapundu apere muhope.

Mitombo inosiyana siyana. Imweni mitombo yatinotinozomwa yetinonyorerwa pashi ngemadhokodheya inenge yabve mumiti, saka zvakanaka kuti uri pamhatso pako utsvake kandau kaunoisa miti yakasiyana siyana inokudetsera kuti unge une mitombo yaunomborya pano nepano kuti usazorambe wakaende kuzvibhehlera.

Mitombo mizhinji inomwiwa ngeanhu mumakanyi inobve mumashakani emiti anhu aa eshe anofanire kusime miti yakasiyanasiyana kumhatso dzaanonga ari kuti aone kumwe mutombo kana akarwara zviyani aone kupona.

Mishonga mwizhinji yetinoona yeigadzirwa yoiswa muzvibhotoro ,inobva pamishonga yekudhaya yakaita segawakawa, rinoshandiswa maningi mukurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka anhtu azhinji anokurudzirwa kushandisa mishonga yekudhaya kuti aone kupora.

Mishonga yechianhu, yakanaka maningi kuti anhu amwe, ngendaa yekuti inodetsera pakuyite kuti munhu eyirwara apore, saka tinokurudzira munhu ega-ega, kuti atengewo mushonga yekudhaya nemushonga yemazuwaano.

Zvakanaka kunwe mishonga yekutoti varume vakure vaine hurume hwakanaka maningi. Mishonga iyi inosanganisira revha vauti maki mishonga yakanaka maningi ana arovhera inoita kuti arume akure akangwinya.

Chiro chakanaka maningi kuti antu pamhatso yega-yega asime miti yakasiyana-siyana. Ngendaa yekuti miti inorapa, imweni yacho inorapa musoro, imweni yacho inorapa muntu eikotsora saka miti inofanira kusimwa pamizi yega-yega.

Mitombo yeshe yatona kuzvibhedhlera, inobve mumuti, nemumashizha. Saka anhu vanokurudzirwa kuri arimumakanyi asime miti yakasiyana siyana, eyipota eyitsenga kuti asarwara rwara ngezvigwere zvirisinanemishando yeshe.

Mishonga yechinyakare yakanaka kumwa maningi kunyanyanyanya aloe blossom herbal tea ngenyaya yekuti inodetsera kubvusa tsvina dzese Dzinenge dziri mundani mevanhu uye unodetsera paunomumwa mwiri wako unodziirwa.

Kune ana mbuya mumakanyi nana sekuru anonase kuziya miti inorapa , miti iyi azhinji acho anoisima kumakanyi iyo kuti idetsere ana nevanhu akuru mukurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Gawakawa mushonga wakabanaka maningi. Inodetsera kana munhu achinge arwara. Kunyanya nyanya Forevha Alo Bheri Nekita inoite kakutapira weimwa kudai, zvinoita kuti munhu akarwa zviyani haazonyanyi kufunga kuti unorwara, ngenyaya yekuti inobanaka maningi.

Mishonga yechinyakare inewo zvayakanakira. Unodetsera kuti munhu anenge arwara akasire kupora asi zvinokurudzirwa kuti mupimo unomwiwa ngemunhu kana kuti uchatsengwa ngemunhu uonekwe kuti audarikidziri ere kuti munhu azorwara.

Mishonga yegava kava mishonga yakanaka maningi. Inodetsera muzvirwere zvakawanda. Imweni inodetsera kuti muntu ave nehope yakanaka. Inotoshanda pakugeza kuhope kwemuntu. Imweni inoshanda pakumwa kuti munhu akarwadziwa mundani mwake.

Mishonga yegavakava mishonga yakabanaka maningi, mushonga unogadzirw ngegavakava unosiyana pamweni pacho ukaumwa unozwa kuda kurya chikafu kune avo vanenge vasikadi kurye chikafu, kune imweni yekuti unotoishandisa kuisa kuhope kwako kuti mapundu apere kuhope saka mishonga iyi yakanaka maningi.

Zvakanaka maningi kuti anhu mumakanyi ,asime miti yakasiyana-siyana ngendaa yekuti miti mizhinji inorapa. Amweni anotoomesa mashizha acho, kana makwati emiti, ozoitwa, ozopa anhu eimwa. Amweni anoshandiswe mufukira kuti aone kupona.

Mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inotopiwa ne n'anga kuti muntu apone kune vantu vasi ngatenterwi kuenda kuzvibhedhlera anoenda kun'anga opiwe mutombo izvi zvinoita kuti vapore ngenda yekuti zviro zvava notendera mazviri hazvisi kushata.

Mbiti yemumakanyi yekuti munhu unozvisimira wega yakaba anaka maningi ananhungumira akanake kuti anotorapa saka zvakanaka kuti munhu ege ega pamhatso paanenge eigara asime miti iyi ngekuti inodetsera.

Miti yekudhaya yakanaka maningi mukudziirira zvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zvarwara ngeantu muntu akairya kumwa kuisa mumvura zveshe zvakanaka maningi ngekuti zveshe zvoite kuti muntu akone kupora.

Antu anofane kurya zviro zvinoite kuti muiri yawo ive neutano hwakanaka maningi. Vasarwara rwara. Vasabatwe ngezvirwere zvakasiyana siyana, Uye vakwanise kurarama maningi munyika dzavanenge vakagara.

Takakura teipuwa mishonga ndiana mbuya kumakanyiyo. Tikarwara zviyani ukakotsora waipuwa mishonga yakasiyana siyana. Mishonga yemumakanyi aizi kushata, asi inoda kuziya kuti unomwa wakaita mawandirei kuti usazotowedzera kurwara zvakanyanya.

Miti mizhinji yemumakanyi inoshanda semitombo. Ino mwiwa ngemuntu kana kutsenga, muntu akarwara zviyani. Miti iyi inodetsera kuti muntu aone kupora.

Mishonga imweni inotengeswa kumusika haikona muzvitoro. Mumusika mune amweni anamai naana baba vanoziva mishonga yechivanhu. Mishonga iyi yakanaka maningi nekuti inoporesa pamweni pacho inoporesa zvirwere zvatinofunga kuti hazvikoni kurapiwa kumabhehlera.

Vantu vanokurudzirwa kuti vachinge varwa aerenge zvinenge zvakanyorwa pamushonga yavanenge vapuwa votevedzere zvinenge zvakanyorwa pamushonga yavanenge vapuwa vomwa nenguwa inenge yakanyorwa po ndokuti vaone kupora panguwa yakanaka.

Chiro chakanaka munhu kusime miti pamhatso pake inozoshanda semishonga kana achinge arwara, kana kusime miti senharaunda motsvake ndau yamuno simire miti kuitire kuti umweni munhu akarwara zviyani unopuwa mushonga unoenderana nechirwere chaanenge arwara, oone kupona.

Miti yaishandiswe kudhaya yakanaka maningi angave mashizha akona zveshe zvishanda mukuporesa wandu anenge arwara inweni uacho yaiswe mumvura anu omwe imweni yaitsengwa zveshe zvaita kuti wandu akasire kupona.

Mitombo yemumakanyi inodetsera maningi kuti vantu vave nendaramo yakanaka inodetsera maningi muntu akakona kuimwa kana kuishandisa panenge achirwara payani kuti awane kuva nendaramo yakabanaka.

Mishonga yechinyakare yakanakawo kumwa inotokurudzirwa ngenda yekuti inotoita kuti munhu apore, pamweni pacho anhu anoitengesa mumamisika anhu akatoitenga anoende kanyi anobhirwa kuti anoishandisa sei nenawo anenge eiitengesa wotomwa munhu otopora.

Mishonga mizhinji inobve mumiti, mumakwati emiti, munzinde dzemiti kana mumashizha, kazhinjitu mishonga yekudhaya yaishandiswa yaitorapa yeibva mumitimwo nemumakwati.

Amweni atinoisa pamizi pedu teiti maruva mishonga. Mishonga yakanaka maningi yekuti muntu akamwa midzi yacho inobetsera mundani mashizha acho akatsenga anomubetsera kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinenge zviri mumwiri mwemuntu.

Mishonga yeshe yetinozoona yeitengeswa ,inobve kumiti. Chiro chakanaka kuti pamakanyi petinenge tiri, tisime miti yakasiyana-siyana, inozotidetera kumwa semishonga, kana tichinge tarwara.

Mishonga yeshe yakanaka kumwa ingaa yemazuwaano kana yatinoona mumakanyi yeshe yakanaka maningi munthu weshe unofanira kukurudzirwe kumwa mushonga uyu kuti aone kupona muzvirwere zvaanenge eirwara nazvo zvakasiyana siyana nekuti mishonga iyi yakanaka maningi.

Zvinokurudzirwa maningi kuti anhu asime miti yakasiyana-siyana pamhatso dzaanenge eigara, kana munharaunda dzaanenga ari vakabatana senharaunda, votsvake chinzvimbo chavo chavanonga veisime miti yavo, inozovadetsera kuti vakarwara vanomwa, voone kupona.

Zvakanaka uye zvinokurudzirwa kushandisa mishonga yechinyakare. Asi mishonga iyi inode kuonavo mipimo vacho ngendaa yekuti dzimweni dzenguva unozomwa zvakadarikidza zvinozotoita kuti muntu anyanye kutorwara. Saka zvakanaka kuziye mupimo vekumwa kana kuti mashizha ekutsenga kuti anoita mawandirei kuti uone kupora.

Mu nyika asi munhu weshe unokone kutsvake mari kana kubhadhara mari mu zvibhedhlera kana achinge arwara saka anhu amweni ano kurudzirwa kuti kuma kanyiyo vasime miti ino detsera kuti vashandise kumwa kana munhu achinge arwara kuti kana vasina mari vano shandise iyoyo voto pora.

Mitombo ino siyana kune mitombo ino shandiswa yei tengeswe ku makanyi ndi ana mbuya nana sekuru aka siyana siyana aka kure eyi ziye mutombo mitombo iyona iyoyo yakato naka maningi kuti anhu amwe ngenda yekuti ino ita kuti anhu aka siyana siyana apore kubva mu zvirwere zvaka wanda.